Umfanekiso ophezulu utshengisa abantwana abahleli ecansini belalele indaba abazitshelwa ngugogo. Lapha kukhanya ugogo uyethela abantwana inganekwane, abantwana bona balalele.

Umfanekiso ophezulu kutshengisa abafundi abasendlini yokufundela. Laba abafundi bahlezi phezu kwezihlalo befunda

Umfanekiso ophezulu, utshengisa izakhiwo zesikolo. Lezi yizindlu zokufundela lapho abantwana abafundela khona. Kuyakhanya futhi lezambuzi eceleni lapho abantwana abazisebenzisayo nxa besesikolo

Umfanekiso ophezulu utshengisa umgwembe egumbuni lokufundela lapha kusetshenziswa ukuthi ababalisi bebe bebhalela abafundi amabala nxa kufundwa.

Umfanekiso ophezulu utshengisa afundi abahleli phansi belalele umbalisi ukhuluma labo. Abafundi laba abasesikolo, bahlezi, lapho okuhlanyela khona abafundi.

Umfanekiso ophezulu utshengisa igumbi lokufundela amakhompiyutha, ahlezi phezu kwamatafula njalo kufanekiswe izihlalo lapho abafundi abahlala khona nxa befunda.